Ongushu lyoshimaliwa oha lu ikololele moshilongo moka oshimaliwa shontumba sha longwa, niimaliwa yimwe yomiilongo yontumba ohayi kala yina oonkondo yi vule iimaliwa yomiilongo iikwawo. Ngaashi ondola yimwe yaAmerika, otayi yelekanithwa kumwe kwerila noondola omulongo na ne dhoo tekishirila.

Oshimaliwa ohashi kala pamaludhi ga yooloka noludhi lwasho ohalu ikolele moshilongo moka oshimaliwa shontumba sha ningwa ngaashi moNamibia omuna oondola dhaNamibia, moAmerica omuna oondola dhaAmerica.

Ompungulilo Standard Bank oya kunkilile aantu kutya ohayi taambathana nokutuma oshimaliwa meendelelo. Yo ohayi pungula wo nawa lela, okupitila moPayPulse.

Ompungulilo yoNedBank oya gandja ekunkililo kaakwashigwa yi ikaleke kokule noya kale yena omeho ngono ga tonatela uumbudhi koshimaliwa shawo.

Etumwalaka lya zi kongeshefa yomalandithilo goongodhi ano oiStore kumwe nongeshefa yo NedBank, tayi kunkilile aantu ya lande ongodhi yawo yo iPhone 16.

Oshimaliwa ohashi kala pomaludhi ga yooloka, noludhi lwasho ohalu ikolelele moshilongo moka oshimaliwa shontumba shalongwa nenge sha etwapo ,ngaashi mo America ohamu longithwa oodola dha America.

Oshimaliwa ohashi kala pamaludhi ga yooloka. Noludhi lwasho ohalu ikolele moshilongo moka oshimaliwa shontumba sha longwa ngaashi moNamibia mu na oodola dhaNamibia nomiilongo iikwawo omu na wo oshimaliwa shawo.

Ongodhi yo IPhone 16 yali yina omayovi omilongo mbali na ndatu omathele gane omilongo omugoyi nomugoyi koondola dha Namibia. oyeya kombiliha yeya pomayovi omilongo mbali nayimwe omathele omugoyi nomilogo omugoyi nomugoyi.

Oongeshefa dhomalandithilo ohadhi kala pamaludhi ga yooloka. Opena oongeshefa dhomalandithilo giikutu, iikukya yomaludhi ga yooloka, dhi kwatelwa ngaashi uusindo nuukopi.

Ompungulilo yoBank Windhoek oyina iitayi yawo pomahala taga landula; omOshomeya, mUtapi, moRundu, mOpuwo, Grootfontein, mOkahawo, mOkahandja, koCapricorn noshowo mOshakati.

China okuna oshimaliwa she hashi ithanwa oYuan, hadhi Kala shina omusamane Mwazeidong omupangeli ali gwa China.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyali ya tula po ethigathano noya kunkilile aantu ya thikame othika yaye methigathano nomusindani ota pewa epapa lyoku mu falitha ko Gondwana.

MoNamibia omuna oongeshefa dhomalandithilo gopamaludhi ngayoloka, Pena oongeshefa dhomalandithilo ngiikulya, oongeshefa dhomalandithilo ngiikunwa nenge oongeshefa dhomalandithilo ngiinima ayihe mumwe.

Ehangano lyombaanga yaVenduka oya dhiki uutala nomuutala muno omuna aayambidhidhi yokoshiputudhilo shawo yashangithe noku kwatha aakwashigwana mpa tashi pumbiwa.

Ehangano lyonictus kumwe nekwatathano lya Netbank olyali tali kunkilele aantu yalande ooTV dhawo dheya kombiliha . OTV yimwe oHisense ndjono yali po N$ 12800 etayiya po N$ 10000 onkwawo oSkyworth ndjono yali po N$ 9100 etayiya po N$ 6500.

Omiti ohadhi longithwa momikalo dha yooloka. Aantu yamwe oha ye dhi longitha okudhika omagumbo, yamwe ohaye dhi lomgitha onga iikuni, yamwe oha ye dhi hongo iilongithomwa yawo yomegumbo ngaashi iipundi.

Oshimaliwa oshili pamaludhi ga yooloka noludhi lwasho ohalu ikolele moshilongo nenge miilongo moka oshimaliwa shontumba sha longwa nenge sha etwapo ongaashi moAmerica muna ondola yaAmerica.

Ombaanga yaFnb oya kunkilile aantu yalande eshina lyokoothiwa ndono leaning ombiliha kwali lili pomayovi gahama omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ndee tali ya pomayovi gahamano ethele nomilongo omugoyi nomugoyi.

Shimwe shomiilongithomwa yomegumbo, oshipundi. Oshipundi ohashi kala pamaludhi ga yooloka, opuna iipundi yiitenda, po opuna woo yimwe yiipilangi ya hongwa momiti.

Ompungulilo yoFirst National Bank (FNB) oya ningi ekwatathano lyolela nolya kwata miiti nongeshefa ndjono hayi ithanwa Harambeans.

Ositola oongeshefa hayi landitha iilongithomwa nenge oompumbwe dhaantu kaantu. Oositola ohadhi ya pomaludhi ga yooloka. Opuna ositola yiikulya puna ositola yiikutu nosho woo ositola yomalovu.

Oshimaliwa shaChina, ano oyuan, oyi na odola yimwe ndjono ya li ye etwa po momayovi gaali oshinkwanu omulongo nomugoyi. Komeho oshi na omusamane Mao Zhendong nokonima ya sho oku na omuthima goZhongguo.

Okwali kwaningwa ethigathano lyuuthanguthangu lyuule wookilometa ethele. Omusindani gotango okwa pewa omayovi gaheya, omutiyali okwa pewa omayovi gatatu nomathele gatano nomutitatu okwa pewa eyovi nomathele gahetatu oondola dhaNamibia.

Oshimaliwa sha Namibia oshili pamaludhi ga yooloka, oshili onga ondola ngaashi oN$1 noo N$5, onga iithiliinga ngaashi 10C nenge 50C, onga omafo ngaashi efo lyoo N$10, N$20, N$50, N$100 nenge oN$200.

Okuza monale nale aantu oya kala haya kutha oonkatu dha yooloka oku longitha omiti. Yamwe oha yhi longitha onga iikuni, okudhika omagumbo gawo yamwe okuhonga iilongithomwa yawo yomegumbo ngaashi iipundi niitaafula.

Ongushu yoshimaliwa ohayi kala ya yooloka nohayi ikwatelele kutya oshimaliwa shontumba osha longwa moshilongo shini. Ongaashi oshimaliwa shaAmerica oshi na oonkondo shi vule shaPolanda. Odola yimwe yaAmerica oyi na ongushu yi thike poodola ndatu dhaPolanda.

Ompungulilo yo Bank Widhoek, oyali ya gandja oshimaliwa tashi yalulwa pomayovi omathele gatano nomilongo hamano kosipana yo voli ya Namibia, momasiku sho gali omilongo mbali na heyali ga febuluali gomvula omayovi gaali nomilongo mbali na hamano.

Oshimaliwa oshili pamaludhi ga yooloka, noludhi lwasho ohalu ikolelele moshilongo moka oshimaliwa shontumba shaningwa ngaashi, oshimaliwa shaAmerica ano oondola dhaAmerica.

Oshimaliwa oshili pamaludhi ga yooloka, noludhi lwasho ohalu ikolelele moshilongo moka oshimaliwa shontumba sha longwa, ngaashi oshimaliwa sha Tanzania, ano ooTanzania shillings.

Opwali pwa ningwa ethigathano lyoku hinga okathanguthangu uule wokilo ethele. Naasindani oyali ya pewa oomapapa ngaashi tashi landula; omusindani gwotango okwali a pewa omayovi gaheyali, omutiyali okwali a pewa omayovi gatatu nomathele gatano, nomutitatu okwali a pewa eyovi nomathele gahetatu.

Oshimaliwa ohashi kala pamaludhi ga yooloka, noludhilwasho ohalu ikolelele moshilongo moka oshimaliwa sha longwa. Ngaashi moChina, aaChina ohaya longitha oshimaliwa hashi ithanwa ooYuan, shono hashi kala shina omusamane Muazedong komeho gasho.

Ompungulilo yo Standard Bank otayi kunkilile aantu kutya opena oonkundana dhiifundja, nodho ka ningililemo tadhi piti. Aantu naya ikwate nawa shaashi oonkundana ndhono otadhi pukitha.

Ongushu yoshimaliwa ohayi ikolelele moshilongo moka oshimaliwa shontumba sha longwa ngaashi oondola dhaAmerica odhina ongushu yi vule yoondola dhaSouth Afrika.

Omiti ohadhi hongwa miilongithomwa yomegumbo ngaashi iipundi, iitaafula noshowo osikopa. Osikopa ohayi kwatelwa iinima ngaashi uuyaha, uukopi nenge iikutu.

O Euro osho oshimaliwa hashi longithwa kiilongo yomo Europa. Ngaashi, France, Spain, omuputu, naGermany, nayimwe ya gwedhwapo.

Ongushu yoshimaliwa ohayi ikolele moshilongo moka oshimaliwa shontumba sha longwa nenge she etwa po. Yo iilongo yimwe ohayi kala yi na iimaliwa yi na ongushu yi vule iilongo iikwawo, ngaashi odola yaAmerica yi vulithe onaira yimwe yaNigeria. Odola yimwe yaAmerica otayi yalulilwa peyovi nomathele gatatu omilongoheyali nahamana goonaira dhaNigeria.

Oludhi loshimaliwa ohalu kala lwa ikolelela moshilongo moka oshimaliwa shono sha ningwa, ongaashi oshimaliwa sha Namibia ohashi ithanwa oondola dha Namibia. Wo oshimaliwa sha America oondola dha America. Oshimaliwa sha Britain oopound.

Oshimaliwa oshina omaludhi gayoloka noludhi lwasho ohalu ikwatelele koshilongo moka sha longwa. Ano ngaashi oshimaliwa DR Congo hashi ithanwa oCongolese.

Omiti ohadhi longithwa pamikalo odhindji no dha yooloka. Ohadhi longithwa onga iikuni, oku dhika egumbo, nenge oku hongwa dhi ninge iilongithomwa yo megumbo, ngaashi iipundi.

Oongeshefa dhomalandithilo oha dhi kala pamaludhi ga yooloka. Ope na oongeshefa dhomalandithilo giikutu, oongeshefa dhomalandithilo goomoumbwe dhomegumbo nngaash uuyaha nuusndo, nuukopi, nosho wo oongeshefa dhomalandithilo giikulya niikunwa.

Oshimaliwa sha Namibia osholi pomaludhu ga yooloka. Opuna oothilinga, puna oondola, ngaashi ondola yimwe noondola ntano, po opuna woo omafo ngaashi efo lyoondola omulongo, omilongombali, omilongo ndatu, omilongo ntano, ethele nomathele gaali.

Oshimaliwa oha shi kaka pamaludhi ga yooloka, noludhi lwasho oha lu ikolelele koshilongo moka oshimaliwa shontumba sha longwa, ngaashi moNigeria. AaNigeria ohaa longitha oshimaliwa ha shi ithanwa o Nira

Oshilongo America oshina iimaliwa yasho ya yooloka kwaambyoka yiilongo iikwawo hashi ithanwa ondola yaAmerica, nomiimaliwa yaAmerica omuna efo lyethele ndyono lyina omusamane hi ithanwa Benjamin Franklin.

Oshimaliwa kehe ohashi kala shi ikolelelwa mono sha ningwa, ongaashi oondola omulongo dha India dhono hadhi ithanwa 'Rupee'. Hono haku kala kuna oshipala shomusamane ha ithanwa Muhammad Gandhi.

Ompungulilo yoBank Windhoek oyagandja etumwalaka kaakwashigwana taliyakunkilile kutya oshaninga oshipu okutuma oshimaliwa pokati komuntu nomuntu.

Omumati gwedhina Lucas okwa ti oshipu kuye oku tuma oshimaliwa okuza mompungulilo ye kehe, nenge koka ndjato kiimaliwa kopama lungula, ta tumine kompungulilo ye onkwawo.

Ehangano lyo Alensy kumwe nombanga yaVenduka otayi kunkilile oshigwana kusha okulongitha koosola otaku humu komeho ano kwatathana nayo konomola tayi landula 0612991473.

Oludhi lwoshimaliwa ohali ikolele moshilongo moka oshimaliwa shontumba sha ningwa . Iilongo yimwe oyina iimaliwa yina ongushu yivulithe kiilongo iikwawo ,ongaashi o Euro yimwe oyivule odola ya America niithilinga yili omulongo nane.

Okuza monalenale aantu oya za haya kutha oonkatu dhayooloka okulongitha omiti, yamwe po oya za haye dhi longitha onga omuzile, yamwe po okutyaya ko iikuni yokutema, yamwe po okuhonga iilongithomwa ngaashi oshipundi.

Ompungulilo yoStandard Bank oya li ya ningi ethigathano naakuthimbinga yomethigathano otaya mono oshimaliwa tashi yalulilwa pomayovi omilongombali nantano goodola dhaNamibia nosho wo omayovi gaheyali.

Ompungulilo yoNedbank oya gandja etumwalaka kaakwashigwana ndyono tali ya kunkilile kutya oku tuma oshimaliwa nenge oku longa nasho okwa ninga okupu.

Oshimaliwa ohashi kala pamaludhi ga yooloka, ano noludhi lwasho ohalu ikolelele miilongo nenge moshilongo moka oshimaliwa shontumba sha longwa ngaashi oeuro ndjoka hayi longithwa kiilongo yenenevi lyaEuropa.

Oongeshefa dhomalandithilo ohadhi kala pa maludhi ga yooloka. Opuna oongeshefa dhomalandithilo giikulya, oongeshefa dhomalandithilo giikunwa, noshowo oongeshefa dhomalandithilo goompumbwe dhomegumbo, ngaashi oombiga, iiketitha, uuyaha nuukopi.

Ehangano lyoNictus kumwe nombaanga yotango yopashigwana otali kunkilile aantu ya lande eshina lyawo lyoku yoga iiyaha lyeya kombiliha. Lyali tali galulilwa pomayovi gahetatu omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi. Etali ya piimaliwa yomayovi gaheyali omathele omugoyi omilongo omugoyi nomugoyi.

Omumati gwedhina Lukas okwa popile ta ti âoshipu kuye oku tuma oshimaliwa kuza kombaanga ye kehe nenge kokandjato kopamalungula kiimaliwa oPaypluse ta tumine ombaanga ye onkwawoâ.

Oshimaliwa oha shi ya pamaludhi hayooloka. Noludhi lwoshimaliwa hehe, oha lu ikolelele moshilongo moka shaningwa. Mo Namibia omuna oodola dha Namibia, mo America omuna oodola dha America niimaliwa mbi ha yi ningwa mo Europe oyili mo Europe.

Oshimaliwa sha India ano ooRupee noshimaliwa sha America oondola dha America, ohayi pingenithwapo ngaashi tashi landula: ondola yimwe ya America ohayi pingenithapo oondola 95 dhooRupee dha India.

Ehangano lyo standard bank olya gandja etumwalaka kaakwashigwana taliya nkunkilile yiikaleke kokule nuumbudhi mbono tawu ya ningilileno nuku yakapo iimaliwa yawo koombanga dhawo.

Oshimaliwa ohatu shilongitha okukandulapo oompumbwe dhetu. Oshimaliwa ohashi ya pamaludhi, opuna oondola ngaashi ondola yimwe yaNamibia, oondola ntano noondola omulongo. Po opuma omafo ngaashi efo lyondola 10, efo lyo20, efo lyo50 nosho tuu.

Oshimaliwa oshili pamaludhi gayooloka noludhi lwasho ohalwiikolele moshilongo moka. Oshimaliwa shontumba shalongwa ngaashi mo DR Congo oshimaliwa sha Democratic Republic ya Congo ohashiithanwa OCongoris Frank.

Ompungulilo yoFNB oya li ya gandja iimaliwa tayi yalulilwa pomayovi omathele gaheyali goondola dhaNamibia kehangano lyuunona.

Oshimaliwa shaNamibia oshili pomaludhi gayoloka, opena iithiliga gashi iithiliga omulongo iithiliga itano. Puna oondola, ngashi ondola yimwe noondola ntano. Po opunawo omafo, ngashi efo lyoondola omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele nenge omathele gaali.

Oongeshefa dhomalandithilo ohadhi kala pamaludhi ga yooloka. Opu na oongeshefa dhomalandithilo giikutu, oongeshefa dhomalandithilo giinima yomegumbo ongaashi uuyaha, uusindo nuukopi. Opu na wo oongeshefa dhomalandithilo giikulya niikunwa.

Ompungulilo yaFNB oya gandja etumwalaka kaakwashigwana. Ndyono ta li ti: kapena shoka tashi ulike ndikuhole shafa okutuminwa oshimaliwa.

Oshimaliwa shaNamibia ohashi kala pamaludhi ga yooloka. Opu na oondola, ngaashi ondola yimwe noondola ntano dhaNamibia, opu na wo iithinga ngaashi iithinga omulongo niithilinga itano. Opu na wo omafo ngaashi ethele nenge omathele gaali goondola dhaNamibia.

Oshipundi osho shimwe shomiilongithomwa yomegumbo. Oshipundi ohashiya pamaludhi. Opuna oshipundi shoshitenda, opuna wo oshipundi shoshipilangi.

Ompungulilo yoBank Windhoek oya tumu okatumwalaka taka kunkilile aakwashigwana kutya oyeshi ninga oshipu oku tuma oshimaliwa pokati komuntu nomuntu.

Oongeshefa dhomalandithilo ohadhi kala pamaludhi gayooloka. Opena oongeshefa dhomalandithilo giikulya niikumwa, oongeshefa dhomalandithilo giilongithomwa, noongeshefa dhomalandithilo giikutu.

Ehangano lyoFNB olya gandja etumwalaka kaakwashigwana ta li ya kunkilile ya holoke koshigongi shaakalelipo, shono tashi ka kala ko koWindhoek Country Club momasiku 24-27 Apilili 2024.

Okuza monale nale aantu oyehole okutsa oonkatu dha yooloka okulongitha omiti. Yamwe ohayedhi longitha okudhika omagumbo gawo, yamwe ohayedhi longitha onga iikuni nayamwe ohayedhi hongo miilongithomwa yomegumbo ngaashi iipundi niitafula.

Ompungulilo yoFnb oya gandja etumwalaka kaanangeshefa ndono tali ti ngele owapumbwa ekwatho mongeshefa yoye otatu vulu oku kukwathela. Yadhengela kongodhi yo0612998883.

Ehangano lyo Alibaba kumwe no Bank Windhoek, olya kunkilile aantu ya lande owili, ndjono yi li peedola dhaAmerica omilongontano nomugoyi noosenda omilongo omugoyi nomugoyi.

Oompungulilo yoFirst National Bank, ano o FNB oyina iitayi tayi adhika mOshakati, Oshikuku, oKaiti, noshowo Otjiwarongo.

Omathele gatano goshimaliwa shaTanzania, ano ooshiling dha Tanzania komeho oshi na ethano lyomusamane Ari Asan Mwii ngoka a li omupelesidente gwaTanzania omutiyali nokonima yasho okuna omukulukadhi e na okatungwa.

Oshimaliwa shNamibia ohashi kala shili pomaludhi gaali, oshilipo onga omafo, ngaashi oongaashi oodola omulongo, omilongo mbali nomilongo ntano dhaNamibia. Sho oha shi vuu okukakalapo onga odola, ngaashi odola yimwe, oodola ntano, noodola woo omulongo.

Oshimaliwa ohashi longithwa okupingathanapo oompumbwe dhetu nenge okugwanitha omahala getu ngaashi okulanda iikulya, okunwa, omambo noopena nenge okulanda shoka twahala.

Iimaliwa ohayi kala pamaludhi gayooloka noludhi lwayoo ohalwiikolele moshilongo moka oshimaliwa shoka shontumba shaningwa. Ngaashi mo Tanzania omunaa ee Tanzania Shilinga.

Ompungulilo yo Ned Bank oyali ya ningi ethigathano djuu thanguthangu nomwali mwasindana aasamane yeli yane methigathano djawo.

Ombanga ndjoka hayithanwa Standard Bank oyali yaningi ethingathano noyangandja omapapa ngasindani ngashi tashi landula, omusindani ngotango okwali amono omayovi omulongo, omutiyali omayovi ngatano, omutitatu omayovi gaali iimaliwa ya Namibia.

Embako lyo JBL ndono ondando yalyo ya gwila pevi lyali tali yalulwa ko 6999, etali ya pevi lyali ko 6299 kiimaliwa yaNamibia.

Oongeshefa dhomalandithilo ohadhi kala pamaludhi ga yooloka. Dhimwe po ongaashi oongeshefa dhomalandithilo giikulya niikunwa, giilongithomwa yomegumbo, osho wo dhiikutu.

Momasiku gali gane omwedhi omutimulongo omayovi gaali oshinkwanu omilongo mbali nantano, ehangano lyoFNB olyali lyagandja oshimaliwa kehangano lyetanga lyokoonyala lyaNamibia. Yali yagandja oshimaliwa tashi yalulilwa pomayovi omathele gatatu nomilongo ndatu.

Iimaliwa ohayi kala pamaludhi gayooloka noludhi lwawo ohayi ikolelele moshilongo shoka oshimaliwa shontumba shaningwa ngaashi iimaliwa yaaIndia ano oolupi dhono hadhi kala dhina omusamane maHat maTanzi.

Ompungulilo yoBank Windhoek oya gandja etumwalaka kaakwashigwana ndyono tali ti: "Uva uugumbo natse", ano kwatathana nayo konomola yo 061 2990500 nenge wu ya adhe poshitayi shawo shopopepi.

Oshimaliwa ohashi kala pomaludhi ga yooloka noludhi lwasho ohalu ikolelela moshilongo moka oshimaliwa shoka shontumba shalongwa ngaashi iimaliwa ya America ohayi ithanwa iimaliwa ya America.

Ombaanga yotango yaNamibia oyina okakalata kongeshefa. Otayi nkunkulile aanangeshefa ayehe yaninge noya longithe okakalata kawo kongeshefa hoka taka kontopaleke ongeshefa yawo.

Oshimaliwa ohashi adhika pomaludhi ga yooloka shi ikwatelela moshilongo mu oshimaliwa shaningwa ngaashi oondola dha Namibia odha ningwa moNamibia. Oondola dha America odha ningwa mo America. Oopound odhaningwa mu Britain.

Ehangano lyoStandard Bank olya gandja etumwalaka tali ti: oku ikaleka kokule noombudhi kayishi oshinima shoshikando shimwe osha aluhe.

Oshitaafula osho shimwe shomiilongithomwa yomegumbo. Ohashi longithwa oku tetekwa iinima yopomaludhi ga yooloka ngaaashi oopena, omambo nenge uukopi nuuyaha.

Omiti ohadhi longithwa pamukalo dhayooloka. Yamwepo ohaye dhi longitha okudhika omagumbo, yamwe ohaye dhilongitha onga iikuni yoku tema peziko, yamwepo ohaye dhilongitha oku hongamo iilongithomwa yomegumbo ngaashi iitaafula.

Ompungulilo yoBank windhoek oya gandja etumwalaka kaakwashigwana ndjono tali ya kunkilile yapatulule oombaanga dhawo dhopashingoli.

Oshilongo kehe oshi na oshimaliwa sha sho. Namibia oku na oodola dhaNamibia, England oku na oopaunda ye wo naChina oku na ooyuana.

Bank Windhoek okwali a gandja epapa kosipana yokuthanga etanga yili kohi yoomvula 21 okwali a gandja oondola omayovi omathele gaali.

Momasiku geli ga heyali, momwedhi omutitano, omayovi gaali oshinkwanu nomilongombalinane, ehanganonlyo Bank Windhoek olya li lya gandja iimaliwa tayi yalulilwa pomayovi omathele gaali oondola dhaNamibia, ketango lyokoompadhi lyokohi yomvula omilongombali nayimwe.

Standard bank okwa dhike uutala woku yakula aakwashigwana mbono yena omayipulapulo gombaanga dhawo nenge ya hala oku uva shimwe sha gwedhwa po kwaashoka yeshi nale nenge ya mone omapukululo.

Oongeshefa dhomalandithilo, ohadhi kala pamaludhi ga yooloka. Opuna oongeshefa dhomalandithilo dhiikutu, oongeshefa dhomalandithilo dhiikulya, oshowo oongeshefa dhomalandithilo dhiikunwa.

Ehangano lyo FNB olyali lye etapo ethigathano nolya gandja etumwalaka tali kunkilile aakuthimbinga yo methigathano netumwalaka otali ti, tuma eyamukulo lyoye opo wu wane okukala gumwe gomaasindani yeyovi yiimaliwa yaNamibia .

Oludhi kwoshimaliwa ohalu kala lwiikolelela kutya oshalongwa moshilongo peni. Ano iimaliwa yomiilongo yimwe oyina oonkondo yi vule iikwawo. Ngaashi ondola yimwe yaAmerica oyithike poondola hamano niithilinga ihetatu yaChina.

Ehangano lyoFnb okwali lyaningi ethigathano nolya kunkilile aakuthimbinga yomathigathano yatume ano eyamukulo lyawo opo yagwane okukala yamwe yomaasindani mboka taya pewa eyovi.

Ehangano lyoFnb ola gandja etumwalaka kaakwashigwana tali kunkilile yeye yatalelepo oshigongalela shaatalelipo shiliko momasiku 24 sigo 27 gaApilili 2024 shili mOvenduka.

Oshimaliwa ohashi kala pamaludhi ga yooloka noludhi lwasho ohalu ikolele moshilongo moka oshimaliwa shontumba sha ningwa nenge she etwa po, ano ngaashi moNigeria oshimaliwa shaNigeria ohashi ithanwa onaira.

Ehangano lyoStandard bank oya gandja etumwalaka kombinga yethigathano ye eta po. Omukuthi mbinga kehe na kuthe ethano lyoshinima oshimbulawu eta popi oStandard bank.

Ongushu yoshimaliwa ohayi ikolele moshilongo moka oshimaliwa shontumba sha longwa. Ano yo iilongo yimwe oyina iimaliwa yina ongushu yi vule iimaliwa yiilongo iikwawo ongaashi oshimaliwa sha America oshina ongushu shi vulithe oshimaliwa sha Nigeria ano Nairobi.

Ompungulilo yo Standard Bank oya tumu etumwalaka kaantu. Tali ya kunkilile kutya oku tuma kwayo oshimaliwa okwa ninga oku pu oku pitila pamalungula.

Aantu oyena oonkatu dha yooloka oku longitha omiti. Yamwepo oha ye dhi longitha onga iikuni yoku tema, yamwe taye dhi longitha oku tema omaambo nayamwe oha yedhi hongo miilongithomwa yawo yomegumbo ngaashi ooskopa, iitaafula nenge iipundi.

Ehangano lyo Bank Windhoek ota li ningi oshigongi shaanasikola mbono yena NSFAF. Shono tashi ningilwa ko UNAM kOshakati. Momasiku 10 ga Maalitsa 2026 okuza pomulongo nayimwe sigo opo ne yokomatango.

Etumwalaka olyili lyapewa aantu okupitila mompungulilo yoFirst National Bank (FNB). Notali ti aantu naya lande okambako kawo kokulila muule ha keya kombiliha kali keli pomathele gahamano noodola omugoyi, ndele paife okeli pomathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi.